hayssan asati shiiqidinne eqqidii gedde baggara miththikka xarapheykka uttanas oydeykka giigeti dizayssa lanqenii izeti eqqidayssa be'ashe days

hayssan issi istademe giddon gelidinne daro asati uttidayssa xeellashe days ha asatikka tani be7ishini kuwaasey kaa7etizayssa xeellishe dizaatho deettes.

hayssan tani biyashe dizayssi tukkekko aybakko issi bitane caddishe deizayssa beyashe dayis harati yuushuan eqqidi iza xeellishe dizayssi beettishe dees udulaynne hara qancan kumida bay guyera diyaggekka beettishe dees

Hayssan tani beyashe dizayssi nam7u asati biittay issi kare shiiqi shiiqi uttidi qanca kametu uttizayssa poto dentishe dizayssi bettishi des izatappe sinta baggara cilillo mittay daro yidiyagekka bettishe dees.

Hayssan thani be7ashee dizayssi issi wolqqaama pooqee beeththishe des; izappe sinththa baggaarakka cilil7o miththay eqqidaagee beeththishe de7ees; dirssaykka sinththa baggara direththizayssi beeththishe de7ees.

Hayssan tani beyashe dizayssi daro asati kaassa beyiasoan yuushan uttu uttidageta beyashe dees etappe baggati dunguza maaydinne qophiya issi bitaney dunguza wottidayssi beettishe des hessape guye baggara cilil omitay dizayssikka beettishe dees.

hayssa tani beyashe dizayssi issi katamay woykko issi dere beyashe days keetta biittanka daro pooqeti deyageta daro keeteti deyageta beyashe days cilillo mitati woykko maatati miyara deyagetikka bettishe doosana

Iza bedezayssi asay issifasetan shiqoshi eshenne geehi danqa gidida sohonnida iza misileekko adikka issoy so manthbayda uddidi baggay xaabishinne baggay tishu shan hisgish geeyga misili.

daro macasati shiiqidi uttideshin issi aaya be duunaso mayke shiishshadayza oyqqidayssade hayssi qoncisidi bessees.

Hayssantani xeellizay aaze gizayssa gidikko sa'a baabure wode siketi iyete gbaazeeno gizayssi takile umay yootishe dizayssa hayssan bessishe dees misilezee.

Izan betizay nu dere gamo zone de'iza gamo adarasheta izika daro asa shiqotetha shishidi issiso shiqizane mayoza mayoza misileko.

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u cima asati issi aawaranne issi aayara duuna yeeretishe dizayssanne harati eqqidi izata xeelleshe dizayssa beyays

Hayssan tani xeellashe dizayssi haaththa lanqen asati woykko abba xillo abba lanqen biidizeti eqqidi dizayssa hayssi misilezi qoncisidi bessidees

Hayssan aazey tani beyizay giikko daabbota bes kushin caala cimmida asati oykqidinne bathishe izeti dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessidesikoo.

Hayssan tani beyashe dizayssi haaththey keehidinne duge simmoy qoletishe dizayssa qasseka iza bollara shaaraytho gizay boothi peenoy peenotishe dizayssa.

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko ashotara diza kaththa shiishshidinne asati ba sinxen wothxidi mishe dizayssa hayssi misilati taas qoncisidi bessidees.

Hayssan tani beyashe dizayssi masobe wogga masoobe eqqidagenne iza yuushuwan kokkobe malatiyabey deyayssanne iza sintan issi guutta masoobe dizayssa beyashe des guye baggara oydetinne hara bollan hara sampa malatiyabeti dizayssikka bettishe des.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi zuma bolla kiidi poto dendishe dizayssa beyashe des hetappeka issi aaya naa zokkon bayizayssi beettishi des giddon issinna poto dentashe qoobe huuphen wottizayssikka beettishe des.

hayssan tani beyashe dizayssi issi cilaldho mitta woykko maata sin giddon keexxettida maata keetta woykko gatta keettay beettishe dees appe sinta baggara badalay gakko uttidage beettishe dees.

hayssan tani be ashe dizayssi nam7u asati keetta garsan asho kaqe tuuttida ashoy beettishe dees issoy huphiyan bootta ba qoophey ogottidagenne issoy haray qasse guye ra eqqidage beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi nam7u aawanne aayonne nam7u guuttanata idimmidageta beyashe dees etappe guye baggara celil omitay deyageekka beettishe dees addeka ayfen malaxire wottizayssi beettishe dees

Iza bolla biittan soasahay issipetetan gididi bazuzo xeelisonne ikka keeh faycishe de iza misilekko ikka s aawanne siyaayonara gidishin gochunatikkadeetoosa

hayssan tani beyashe dizayssi heedzdzu asati sintan masobera quma oykkidi mishe deyageta beyashe days guye baggara tawo beettishe dizayssi daro asati bootta mayo maydi uttidagiti beettishe doosona giddon issi as eqqidageekka beettishe dees

hayssan tawu beettishe didayssi daro asati woykko ichashu gidiya asati eqqidageti beettosona etikka gondaliya saam wottidi toora biittan caddu uttidage beettishe des guye baggara qalqadirsayi bettishe des

Aaze tani beyizayssi giikkoee isike heedzdzu sho7u biragato xoonandeta gizayssi xaafeti didin naykka iza xeellidi ufayettishe dizayssakko

hayssan tani beyashe dizayssi wonjele ooththidi woykko iita miishi ooththidinne koyetishe deettes sayti giidi xaafeti uttidayssi oyddu asati deettiskko hayssan

Hayssan tani xeellashe dizay yaddi sabebanna yeliyoon katemochi ba katema ginbata xibebinna belimatimetesasereqqizayssi xaafettidi uttidayssa qoncisidi bessees.

Hayssantani beyizayssi betophiya laydi ageno sudan yi'iletu zeena gizayssi xaafettidi uttides aazi gidin karite.

Hayssan tani be'ashe de'izayssi nam'u ashangulite masatza nay dizayssa be'ashe de'ays. Hegetapeka issoy guuxiyagey bootha mayo mayidi oyde Kara ke'idays beetishe de'es. Issoy sa'an eqidayssi huphen qoofe wothidaysi beetishe de'es.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi bitane eqqizayssa beyashe dees izikka ulon kushe wottizi issi kushe malatidi haasayishe dizayssika beettishe dees iza sintanka xuufey dizayssi bettishe dees.

Haysan tani be'ashe dizaysi mabirate poole kaara kiida na''mu asatane garsan eqqidi pude xelishe diza ichchashu asata beayda daysi. Etika mabrate loo'tishe dizaysi tas betishe dees. Etape sinta bagaraka keeththay dizaysi betishe dees.

Hayissani tani beàashe dizayisi darro assayi bonibba gigisiya assati betesi ettappe guye bagara ma kethayi deèzayisi betesi. Ketha sinithani eqida hedzu asatika betesi.

Hayssan tani be7ashe dizayssi heedzdzu maburate pooley eqqidayssa be7ashe days hessape guye baggara nam7u asati de7iyabayne harsba issi kare shiiqizayssi beetishe dees. Sintta baggara oge malatiyabeyka beetishe dees.

Hayssan taani be7ashe dizaysi asi hemettish diza ogey beettees,aappe miyye miyye baggara mabiraate shuboy woyikko gaane wolqaama shuboy miyye baggara baggara beettishe dees.

hayssan tani beyashe dizayssi poto dentishe deyiya maaran eqqida naatanne nam7u asati issinna xarphezan kumida miisha nayeyo issini yo7odayda diyaginne guye baggara hara asatikka deyizayssi beettishe dees

Haysa bolla betizaysi dere tophiya maburatey immo kifileko. Izika birozan uttidi asaza iza asa woxishe de'izaysako.

hayssan tani beyashe dizay aaze giikko issi biiro giddon asati shiiqidinne tobetishee issa issara haasayishe dizayssa hayssi qoncesidi bessides

hayssan aaze tani be ashe dizay giikko picce daabbonna keek meggageriya giza keeththe daabbo keeththey dizayssa karen issi basasha uttidayssa xeellashe days

hayssantani xeellizayssi sibi mobayle bankinge hiwoteza qelaliye histe sinte shempo gizayssi xaafeti di dizayssa hayssan taas qoncidikka beettishe dees guussuko

aaze hayssan tani beyizay giikko nekka kafal nuurou qallal gizaysse xaafetidi din issi macasiya iza silke giddon bessizayssa beyas

hayssan tani beyashe dizayssi daro asati shiiqidi uttu uttida geetanne sinta baggara qasse qanca bollan kumi kumi uttida maaran zayte abollan bollan deyiyage bettishe dees hessafe ha baggara qasse issi mishiriya zayte kushe oykkada qancara deyiyaba issi betoneppe ekkashe dizayssi bettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi issi keetta garsan komputere beyidi deiza ayssanne issi naasintan maxaafay shiiqu uttidage beettishe dees harabay qasse issi mishirya gadan uttada eta beyashe dizayssi beettishe dees

Ha misale bolla betizayyssi uderetopey bankekko izikka neki de banki gidishin de bankeka gidey giita gidoga mishelenus qonise de gees pookkekka dees

Aaze tani xeellizayssi giikko asati shiiqidi uttidayssa haytikkae tama adagay gakkizay wode goykko tama danufe ashshiza asatakko

aaze tani beyizay giikko werli sefiti dey gizayssi xaafettidi ingilizethora uttin asati iza oyqqidinnee ha bessishe idizayssa hayssi taas qoncisi desko

aaze tani beyashe dizay gizayssa gidikko daro asati issi bessan shiiqidi uttidayssanne ha simmidi izati xeellishe dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides

Haysan tan be'ishen de'izaysi ambulance giza kamiya Ogen eqidara betishe dawusu Izi guye shuchan diretida ketay betishe des sinta bagara hara ketati betishe dosona

hayssan tani beyizayssi xaraphey adduqi eqqidayssi din biiro koshin asi utterin baado xaraphezinne oydezinne mela pacce dizayssa beyayssee

Hayssanka tani xeellashe dizayssi issi dalga oge beettishin ha dalga ogeza lanqen qas gita pooqey woykko keeththe keexxettidi dizayssa beyays.

hayssan aazay tani xeellizayssi giikko buro keexettishe garsara wurishenne bollara buro keexettiza keeththey hayssa misileza bolla taas qoncisidi bessides

Hayssan tanni bayashe dizayssi maaxappe keththan maaxappayi issitto shiiqqidi kumizayssa beyashe dayssi iza sinttankka oyddenne xaraphphezay nam'iayi dizayssa beyashe dayssi

hayssan tani beyashe dizayssi issi keeta woykko issiso geliza penge beettishides izappe guye baggarakka daro cilil omitay dizayssikka beettishides penge geliya suwan xaafettida xuufey dizayssikka beettishides

Hayissan tani beyashshe dizayissi wolqama poqey woyikko keththay betishshe des appe dhoqu gidi miye miye bagara tophphiya bandira duge nam'u bagara yedeti uridagey betishshe des garsa bagara banke keththa malatiyagayikka betishshe des

hayssan tani biyashe dizayssi issi keetta gaassappe kidi deya laapu asata beyay dadays etappe usuppunati adde gidishin issina maciya diyara beettashe dawus sa7an ichich uttida mitaykka bettishe dees

Hayssan tani beyashe dizayssi kaame oge beettishe des heyssafe guye baggara wolqama pooqe keettay eqqidage beettishe dees nam'u kaame ogeappe giddoara cililo mitati eqqidayssi beettishe doosona.

Izza bolla betizaysi othon de'iza asata etika issippetetha ke'idi siminto heysappe guye bagara meshishe de'izako

hayssanka tani xeellizay aaza giikko ufaysizaze nagizayssi dees hessika daro xuufey dees hintes tani ha7i nababanas keehi deqiqay baynda gish aadhdhades

hayssa nam7u asati beettosonna ha nam7atappe issi aawoze caala aawakko issi nozi qasseka naatethikko aawoza ayfeso xeellishe deesko

tani xeellizay aaza gizayssa gidikko issi bessara asati daro asati ha simmidi be kushin iqata oykkidi yiishe dizayssanne karerakka hara asati beettishe dizayssakko

Hayssan tani xeellashe dizay aase gizayssa gidikko issi kifile giddon woykko komputereti aykkoti diza kifile giddon issi nay gelidi eqqidayssa beyays.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi bitane bootta micettizayssa bolla misile dizayssa xeellishe dizayssi betti shides iza kushenka issi bootta bay qaaxetu huttizayssi beetti shides

Haysan taani beyashe dizaysi,issi keetha garsan Nam'ati eqqidagetanne harati uttidaveta be'ashe days. Issi mishiriya na'a ay ako bessayda de'iyage beetishe dees. Guye baggara a bessiyaga beyiddi de'iya haratika beetishe de'osona

Iza bolle beeththiza misilen deiza isi bitanikqo hizikka babiron uchchidi haasay hasayishenne ha bisintha baggara wancanne sasistise de7iza misile zida.

Keehippe gitanne qas keehippe malaaliza keehippe lo7iza keethey keexettidi uttidayssa hayssa misilezi tas qonccissidi bessides.

haaththo tankere be7ays hayssi haaththo tankerezi issi worati ekkida bessan oosettidi dees iza lanqenka worey beettees izikka lo7ees.

hayssanka tani xeellishe dizayssi issi keehippe gita gidida keeththeko hayssa gita gidida keeththezia qas henbaggissazi mastotira hanissazi ginbera keexettidayssako

Haysan tani beyashe dizaysi daro asati shiqi dizayssi daro asati kushen koxxe oyqidayssa beyashe dayis guye bagara xumay miyera dizzaysi betishe dees sinthan issina donan maske wothizasika betashe dees.

Haysan tan beyashe dizays issi tamare ketha dirsay shuchan diret utoga be'ashe days. Izappe guye bagara wolqama mithay eqidays betishe de'es. Ha bagara hara kethat de'zaysa betishe de'es.

hayssan tani beyashe diza hospuna gidiya addi asati uttidagetanne guye baggara issi maca na'ia uttidara bettashshe de'awus sinttan uttidageti nam'atti dungguza shurabe ma'idageti bettishshe dossona

hayssan tani beyashe dizayssi pooqe keettay wolqama yna ati eqqidageenne qorqoro keettati miya miyan deyageti beettishe doosona sinta baggara woratu uttida woykko buuratu uttuda gee beettishe dees asay maayo daaniyabay micetu toogekka beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi usuppu asati asi bana wora malatiyason eqqizayssa beyashe days eta sintanka xawa saabiya soolarey deezayssi beettishe dees guye baggara woray beettishe dees

iza bollabettizay fi qeer dicciza suhun da7ida qeeri banke heetappu akka awashe banke geetetha banke gdishin mipasintha baggara daro asaye mettishe dees

Mizan beltimaarsine teenidodiza damasfal mare sentan oytoosatis xiputeka ikkiti pootodimishon ineene etikka keeni ohaccu shede iza micidayku hemmisile pugiyo baggare deelza transfal mare malay bootimisaa gidishin ddodhes.

Hayssankka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi daanata keeththe woykko pirde keeththekko ha pirde keeththezan kase bandiraykka eqqidi dizayssa xeellashe dayss

Oge bollape asati buuratanne dumma dumma iita miisheta haylande iitata pittishe dizayssanne izati issifetethane akabaabeza lo7athishe dizayssa beyays.

Aaze tani beyizay giikkoy haaththe oge giddonra diza iita buurata shiiqidi asati kessishenne pittishe dizayssa tani hayssafe xeellada akeekades.

Hayssantani xeellishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi kaame gita kaameza kumidinne asati yishidizayssanne iza lanqen qasse asatikka eqqidayssa deys.

hayssan tani xeellizayssi aazeye giikko mitha haythe hadhi hadhi histidi issi maashinezi be bolla caani hidinne qolishe dizayssa hayssi qoncisidi bessees

Hassan tani be7ashe dizaysi oge bessan daro maccati oge pittishe dizaysanne harati akaapara kaashishe dizaysa be7ashe dayissi issi maccassiyakkacsinthan zo7o korojo oykidaarakka beettishe dees harati huuphan qoobe woththiday beettees.

hayssan tani beyashe dizayssi makina woykko ayzuze makina bollan buura caanide deya oyddu asata beyashe days saan deyaage huuphea qophan wotuutidosona nam7atikka nam7ati bollan dishin nam7ati saan deyaageta beashe days

hayssantani xeellizayss aaze giikko payda por itophiya gizayssi woy paydae itphiyatas gizayssi xaafettidi dizayssa issi aaya oykqada uttidaro xeellashe days

hayssanka tani beyizayssi be instagirami yaageyn nu gizayssi xaafeti uttidayssanne qasseka7e izikka hayssa bulli ekkida medho bolla uttidayssa tani xeellashe deys

Aaze tani be ashe dizay gizayssa gidikko issi naye manaxir be aype bolla woththidayssi heenira aypey maynney kanch izas beettishin issi adde kushey qas iza aypeza goozidi dees

hayssan tani beyashe dizayssi issi bitane beettishe dees ikka ambasadere maay7i uttidagenne sintan mayke eqqidage beettishe dees guye baggara cilil ubay yaybakko beettishe dees

iza beettizayssi mizeletopphiya erete tagawutana woykko fayda meqawoo7e gidishin izikka faranjaton xaabattida xuufekko beettizayti

Hayssan tani beyizayssi nu dere tophiya kawo gidida abi aymedenne qas issi aawayra izgidi izati hara ase pooto xeelleshe dizayssa beyays

Hayssan tani xeellizayssi aazey gizayssa gidikko potozi hayssan wohetibenna aykkoykka deenna gizayssi xaafetidinne uttidayssa tani xeellashe days.

Hayssan tani beyizay aaze gizayssa gidikko gammo cima aawati shiiqidinne issi bessan shiiqizati eqqidayssa hayssi misilezi qoncesidi bessees.

Hayssanka tani xeellizayssi gashsha nayti baho,era lo,izayti shiiqidi yiidi eqqin issi addezi izeta hokkidi yeerishi dizayssa tani be,ashe days.

Hayssan tani beyizay aazay giikko issi adde dayss gaammo dungoza may7idayssi be duunaso mayke shiishi woththidi be kushe bolla denthidi haasayees.

Haysani Tani beyashe dizaysi issi keta malatiyaba garsani shiiqi utida asata beyashe daysi etappeka bagati utta giidi isuwa isuwa malatishe dizayasi beetishe des. Eta gidoppe cima aawayi dunguza qope kusheni oykidaysaka beyashe daysi.

Hayissan tani be'ashshe dizayissi daro asati eqqidagetanne issi bitaneyi mayikke oyikkidi eqqi hasayizayissa besses.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi keetta garsan uttu uttida daro asata beyashe days etappe baggatikka sintan xarpheza sintan uttizayssa beyashe days eta sintanka komputerenne waraqate haattay hayllandera dizayssi beettishe dees

Hayssan tani beyashe dizayssi issi bitane qoophe wottidi eqqidage beettishe dees izappe guye baggara daro asati deyagetinne abbay deyage beettishe des asintanka mayke eqqidage beettishe dees

Hayssan taani beyashe dizaysi heedzdzu asati sintaara eqqidagetanne hessafe guye baggara daro asati uttidagetinne eqqidagete dizayssi beettishe des. Etikka geetta garsan deyoga beyashe deyays.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi bitane mayke oyqqidi eqqizayssa beyashe dees izikka as iya sintan mayke dizayssi beettishe dees madireken eqqizayssaka beyashe dees

Hayssan thaani be7ashe dizayssi issi maccasiya mayke kushen oykkada eqqidaara beeththashe dawus; ippe guye baggaara zokko sohuwan salo mala malay de7iyaagee guyera diyaagee beeththishe de7es; i sinththan hara maykeekka eqqidaagee beeththishe de7es.

hayssan tani biyashe dizayssi issi keetta garsan oydey mela dishin gaxa baggara eqqida asata beyashe days etappe issoy sintan eta malatidi bessishe dizayssikka bettishe dees

Izan kontobetizayy modane toopiiya di ha xelekopoqo ilikka wezo baanta dambanizos wayto emmishonne imisho deygo wayto ekkiti footo dendishonzere.

Aaziye tani xeellashe dizay aaziy ekkizayssa gidikko saat woykkoyssa xaraphey guye baggara dishin iza sinthera asati aadhdhi eqqidinne waraqata mala oyqqi didays.

aaze tani beyashe dizay gizayssa gidikko karabo oykki dinne asati karaboza shocishe dizayssanne tani xeellishi nayti poolise masatidayta tani beyashe days

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko pooliseti shiiqidinne waraqata ba sinthen woththidi uttidi izetife pude xeellishe dizayssa xeellays

Hayssanka aazi be ashe dazina gizayssa gidikko mithi7ee giddon asi yiidinne mithaza qanxishe izi dizayssa hayssa misilezi taas qoncisidi bessides.

Aazey tani xeellizay giikko issi polise daanizayssiee issi dalga oge giddon eqqidi ha xeellidi dizayssa beays hara ikka qas guyera kametikka beettosonna.

Hayssan tani biyashe dizayssi issi keetta garsan shiiqi wuttida pooliseta beyashides etappeka sinta baggara deiya heedzdzati qobe wottida shin eessappe guye baggar uttida bitane qobe wottontayssi beettishides.

Hayisani tan beashe dizayisa issi miththa garisan deiya oyiddu asata beashe dayiss eyitappe issi polisey miththa tokkid bidi deizayisanne harat ha yidi dizayisa beashe dayis saaan ichchi uttidi miththageyikka betishe deesi

hayssan tani beyashe dizayssi kaame ogen tirafike nam'u asata essidayssinne hessape guye baggara kaame eqqidayssinne sa7an hemettishe deiza hara asata beyashe days sinta baggara celil'o mitay eqqidagekka beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi pooliseti maaran heedzdzu maaran eqqida pooliseta beyashe days etappe issoyka eta giddo gelanaw biishe dizayssi beettishe dees hessappe guye baggara uttu uttida hara asatikka beettishe doosana

hayssan tani beyashe dizayssi issi keetta garsan wombaran uttu uttida pooliseta beyashi dees eta garsappe hara mala maay7ida issi maca diyara beettashidaws sinta baggara issi bitane poolis giya xuufiya deya qoobe wottidayssikka bettishi dees

Iza beettizawe shufeere matina laaggishen woyqqethii girafiketi na7u tirafiketi chargaga birshishe de iza miselaykko makinayka gootha.

hayssan tani xeellizayssi issi keeththe garsoni daro asati shiiqidinne komputereza giddon beyishe dizayssanne xeellishe izati dizayssa hayssi qoncisidi bessidi

hayssanka tani be ashe dizay aaza gizayssa gidikko daro asati shiiqidinne ha simmidi eqqidayssanne hayssati qasseka eqqidaytikka keehippe lo7izayssa xeellashiday

hayssanka tani be ashe dizayssi daro asati shiiqidinne issi dalga bessan eqqida issakko izatas guye baggara mithatikka keeththeti beettosona

hayssanka tani xeellizayssi asati shiiqidi issi mitha garsen uttidayssakko ha asatikka tani xeelleshene gaxareppe yida asatakka masatetes.

hayssan tani xeellizayssi issi addey sinthe adhi eqqi ha xeellizayssakko iza guyera dizayti koronte shubo giigissishe dizayssa tani xeellashe dayssiko

hayssan tani beyashe dizayssi issi keetta garsan shiiqi uttida asata beyashi dees heyssafeka baggati uttida ashan daro baggati eqqizayssi beetti shides sintan dunguza may7ida issi bitaniyakka beyashi dees

hayssan tani beyashe dizayssi ichasho asati mita bolla uttizayssanne sintan issi bitane barka uttizayssa beyashe days etappeka issua yuhu phen qopphey dizayssi beettishe des heyssape guye baggara worey dizayssikka beettishe

Hayissani tani beyashe dizayisi issi ketha harisani eqidda assata beyashe dayisi etapeka uaratika ade gidishin issina maciya deyawus qodhiyan ubaatika dunguza yegi utidageyi betishe desi

hayssan tani beyashe dizayssi issi keetta garsan maaran uttida asata beyashe days eta sintankka maadday qumay ushshay sintan uttidaga beyashe days uheyssappe guye baggara piinay harabay harabay bollan qaabe tuuttidage bettishe dees

Iza bollan utidayssi issi gita gidiza bitaniya izikka booththa giddora maa7iri bollara shamiza atitis. Ha guyerakka xoofe diza miishay de7idoga betees.

Hayisani tani beyashshe dizayisi hezdzdu asati eqida geta beashe dayis namu adetine issi macca deiyageti betishe dosona eyitappe issi adeyi kushs sarotidi maaxidappa kusheni imishshe dizayisi betishe deesi

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko issi addey koronta shubozi iitin iza giigissishinne issa issara gaththethishe dizayssa xeellashe days

hayssan aaze tani xeellizay giikko ammisti ji gizayssi xaafettidi uttidayssa lanqara issi macasaya eqqada haasaashe dizayssa tani xeellashidays

Hayssan tani xeella she dizayssi itiyo telekomen ooththiza asatakku hayti asatikka shiiqidi issa issarae shiiqi eqqidi eqqidi haasayi sheddizayssa tani xeellays.

Hayssan tani beyizay aaze gizayssa gidikko ee dumma dumma keexetikka keexxettishenne hayssa ne torke shuboykka eqqidayssa koronte shuboykka aadhdhidayssa tani xeella shidays.

Haysan tani beyashe dizayssi issi giya malatiya denbasan daro asay shiqidi dizayssa beyashe dayis etappekka bagati kutta mayzzayssi betishe dees sintha bagara isssi macassiya agada keyashe dizayssi betishe dees.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi ceeyga kaame beettishides iza giddoka asay caanettidi dizayssinne bollara hara miisha qancan kumida banne boorsata caanizayssi beettishi des.

Hayssan tani be7ashe dizaysi dunkane dunkkane giddon uutidi aybakko bayzzishe dizzayssa be7ashe daysi ettape shamanawu yuyidi deiya guta asatika betishe dosona kettay guuye baggaraka dizaysi betishshe dessi.

Haysan Tani beyashe dizaysi kame garsan uttida asata beyashe days sinthan issiniyo ayfry demenaga masates issini sinthan gupey I sinthan eqidagey betishe dees

Izan deiza misiley asay issi potetan diggidi baaase bolla goykko hawure taknoloi medho asa gattiza kaamo bolla asi kiishenne hissey so a mate eqqishe deiza misele.

H1ayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi haaththe piissay lanqen biidinne daro asi foto dendish dizayssa hayssan taas qoncisidi bessidees.

Hayssan tani xeellashe dizayssi issi macaneya daara eqqadanne ne huphen hayssa wuygeza tokkada dadisidaara dugi simma boshera xeellashe wora dizayssa beyays.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi macasiya issi guutta ba giddo galada utthizayssi beettishe des izakka dunguza malatiya ba laxana sintan wooththizayssi beettishedes hessafe guye baggara daro cilil omitay dizayssikkae.

hayssan tani biyashe dizayssi issi bitane haylashuwa kushen oyqqidi eqqizayssa biyashe days izikka manaxire ayfen wottizayssi beettes appe guye baggara celil omitay eqqidage bettishe dees

hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko asati uttidi waraqata xeellishe dishin issi macasiya hokkada nababashe dizayssa xeellashe days.

Hayssan tani xeellizay aazay gizayssa gidikko asati salpen yiidinne masagabetishe dizayssakko izati woykko hayssa mircaska gido paydaska gido yiidi salpettishe dee.

hayssan tani be'ashe dizayssi issi keetta garsan darphezan warqate wottidi xaafishe dizayssanne baggati warqate oykkidi eqqizayssa be'ashe days heyssafe guye baggara issi maciya diizayssaka beettashe dawus

aaze tani be ashe dizay giikko kuwase kasanchataka ha kuwase kasanchati kuwases iziota sinthen beettenna woxxettes guppettes taas eretenna

aazie hayssan tani be ishe dizay giikko ingilize pirmileere geetettizayssazaka7iza asati ay arsenalera gaxamettida gizayssi xaafetidi dees

Haysan tani be7ashe dizaysi hospun denban eqiza asata be7ashe dayisi. Etapeka isi away atobare harati kasancha malatosona. Eta gidopeka issoy kuwase oyqizayisi betishe de7es. Isoy bandira kushen oyqidayiska betishe de7es.

Hayssan tani beyashe dizayssi nam7u dummo dumma cuga yokka7iza kaasanchata beyashe des heyssape sintan dizayssi kushe baqqana hanizayssi beettishedes hara sintan dizayssi qasse haytta oykkizayssi beettishedes.

Hayssan tani beyashe dizayssi kaasanchati maaran eqqidageta beyashe days guye baggara zuman zuman eta beyana uttida asataka beyashe days zuma bollan cilil'omi taydaroy deyaagekka beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi kaassa denban yuushoan eqqida daro asata beyashe days etappe sinta baggara heedzdzati sintawu shiiqi bessida eqqidayssa beyashi days denban boottan siiletu uttida baakka beyashe dees

hayssan tani beyashe dizayssi kaasanchati denban kowase kaayishe dizayssa beyashides etappe sinta baggara marabey dizayssikka beettishidees heessape guye baggara cilil7omitayi wolqamay dizayssikka beettishidees

Hayssi tani xeellishin issi baggara mashsha gita mashsha masates qasseka izas xeerozi hayssa beyxe masatiza miishi dizayssa tani xeellashidays

dumma dumma kire medhoti bettettes ha kire medhotikka booththi karethi galal'oy zo'oy hessa hessa malati shiiqidi issi bolla uttidayssa xeelleshe de'iys

aaze tani beyizayssi giikko paanoose masatiza zo7o miishan oosettida tekinolojizi uthida izi aaza qommoy uttidayssa tani beyashedayssa hayssaza sunthazi aazi gedinka tani erikke

Hayssan tani beyashe dizayssi issi bitane qoophe wottidi tuubo kushan oyqqidi eqqizayssa beyashe days haatta hollappe kessiya maashine amatan deyagikka bettishe dees izappe guye baggara biittay issi kare shiiqizayssi beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi shuboy daaxeti xaaxeti xaaxetutuda shubo7a beyashe days izikka iayba bollan deyakkonne erettana dhayikkokka issi bootta miisha bollan deyage beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi heedzdzu asati eqqidageta beyashe days heyssappe sinta baggara baabure malatiya masare sintan deyage beettishe dees guye baggarakka hara salo mala malan deyageti daro masareti beettishe doosona

hayssan aaze ta xeellizay giikko issi kamee salo medho oykkidara hani baggan uttin gede baggara qasseka gita kaamey haraykka beettizayssi asatikka dizayssa.

hayssan aazey beettizay gizayssa gidikko biskilite laaggiza asati oge bollara kumidinne biskiliteza laaggishe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessides

hayssan tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi gita kaame masatizayssi eqqin iza giddon gede asati xeellana woykko gelana gish dizayssa tani xeellays

hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko motore masatiza giddozi izas pace gidida nam7u tohade taamoy dizayssanne iza lanqera asati eqqizayssa

aazi be azina giikko issi kaamey wora giddon mitha giddon yiidi uttin issi addezi bollan uttin harati lanqe googideqqidayssa be ashe days

Heyssan aaze taas beettizay giikko asati shiiqidinne issi bessan eqqidayssanne keeshshippe ordi ekkida morgera zara orde addey dees.

Hayssanka tani xeellizayssi nam'u baggara diza kameta beyays ha kametikka ooratha kaamenne keehippe lo'izayssakku ha kameta bollaka qas ciishay uttidi dizayssakko'

hayssan tani xeellizayssi ingilizatura itiyophiyane giidinne amarathora ye itophiya giidi xaafettidi uttida tuufe dizayssa hayssi qoncisidi bessees

hayssan tani be7izay aaze gizayssa gidikko heedzdzu hayssa wotadereti iza bolla uttiza ee kaamezi dishini he kaameza bollaka mulesora banddiray tokettidayssakko.

hayssan tani beyizayssi nam7u bajaje kaamiyokko ha bajazey giddora qasseka issi addedayssi karethi eqqidi dizayssa hayssan tani be7ashe days guussoq

hayssan tani beyashe dizayssi issi keetta malatiyaba garsan maaran eqqiza kahameza beyashe des itikka ubbatikka bootta malay dizayssi beettishe des etappe sinta baggaraka eti geliya keettay dizayssi beettishedes

Haysan tan beyashe dizays kame woyko babure Giza kamey ogen eqi utidaysa beyashe days . Akarinka issi bitaney eqi utidagey betishe des, kame garsanka asay utidagey betushe Des.

Hayssan tani beyashe dizayssi oyddu asati saykile laaggishe kaame ogeyan deyageta beyashe days etappe guye baggara keettay deyagi beettishe des.hessape sinta baggara maabarate poolenne cilil7omita eqqidagi beettishe des.

hayssan tani beyashe dizaysi asati keetta garsan woykko issi wolqama keetta sintara hemettishe dizayssa beyashe days hayssafe guye baggara keettay wolqamay beettishe dees.

Hizan qondimetizayssi ceh itane dalqab gida denbattiza sofo injineerati boochcho mishaagiti pookishonne nometisi degomsi lokko

Hayissani tani be'ashe dizayi hedzu assati eqidayissa be'ashe de'ayisi. Izappekka nami'ati adde gidishini issina macciya betashe dawusi. Izakka wariqatte nam'u kusheni oyikidayisi betishe dessi.

Haysan tani be'ishe diza issi, issi keeththape kiyida karttonen kumi kumi uttida mishay bettishe dees. Issi karttoniya bollan, bollara zaytenne na'amu littiren kumidage bettishe dees. qanccan kumida harabayka de'age bettishe des. guyera eqqidda asatakka be'ashe days.

Haysan tani be'ashe dizaysi issi ketha garsan aykoyka bayna mela ketha garsan betishe des sinta bagara saykile malatiyabay eqidageka betishe des kethape guye bagara makina malatiyabatika betishe dosona.

hayssan tani beyashe dizayssi buron keexetidi deya keethtay beettishe des hayssape guye baggara wora yeddizayssi beettishe des shuchcha qoli di deya kaamee woykko siinoy ka beettishe des

Izan buetizabeeti ehedzdo asati isibeteda iqqidi footo dindishen odoguyera baanare deizoa mizi lelessees a maggara deiza bidane baanere ba kushen coqochi oykket

Haysan tani be'ishe dizaysi hinxa ketha be'ashe days ape sinta bagara kobile woyko shuchay geliwotidage say betishe dees sinta bagara c'ililo mithaty de'iyage betishe dees c'ishay ape garsa bagara de'yageka betishe dees.

Hayssan tani be7izayssi aaze gizayssa gidikko gasha nayti shiiqidinne issi bessan uttidayssa hayssi misilezi taas qonccisidi bessides.

Lo7o muurutara dizayssi liqqa timirte keeththeo gizayssi xaafettidi uttin hayssa liqqa timirte keeththazan tamariza nayti uttidinne tamaro bolla dizayssa beyays.

hayssanka tani xeellashe dizay woxey dumma dumma woxey oosettidi uttin asati nayti yiidinne izappe bees callafisidi ekkishe dizayssa hayssantaas qoncisidi bessides

Hayssanka issi caala aawa dayssi ba duunasohoy wazi shiishshidinne woththidi iza giddora haasayi shizi dizayssanne harasuzi xeellzayssa beyays

Hayisan ta be'ashe dizayis issi woliqqama kethay dizes hesape sintha bagaraka cili'o mithati toketi utidayisan matay melidi dizayisika betishe de'es

Hayssan taani be7ashe dizay issi kifile giddon diza tamaare wombbora maaran de7iyagey be7ashe days sintta baggara xarapphe dizay beetishe dees karey doya dizayssi beetishe dees.

Hayisan tani beashe dizay hessi issi qorqoro keettay maaran deyage beettishe dees ikka qalamen tistet uttidayssi beettishe dees izappe sinita baggara cilil omittay deyage beettishe dees

hayssan tani beyashe dizayssi heedzdzu asati eqqidageta beyashe des etappe nam7ati tamare gidishin issoy haray eqqidageekka beettishi dees ikka sintan yelelo malay de'iyaga maayi uttidooge beettishi dees hessape guye baggara saleday dizayssikka beettishe dees

hayssan tani beashe dizaysi issi wolqama keetta garsan kumida tamaridi wursida asata beyashe days iti ubbatikka kaaba maay uttida shin issina sintan ciishsha oykkidara bettashe dawus

Hayssan beettizayssi hadzare makko nu dere soophiyan meletira kawo tawa timerteyeetha odiza xuufethenne izikka keeni lo7izaana

haaya hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko kamey ooratha oge kessishe dizayssanne izi goyishe dizayssa ayssi misilezi taas qoncisidi bessides

Hayssa tani be'iza issi issi maashiney dalgga oge kessishe diza issakko. Mashinezikka henin sekin haakkidi taasi beettishe deesko.

hayssan tani biyashe dizayssi ogeera himetide deyiya asatanne guye baggara eqqi uttida kaame beettishe dees hessafe guye baggara wolqama pooqenne poole saan ich uttidageekka beettishe dees

Ezan qonti betizay side dem bay kaka gushas soo daanes izika kehi den ba tizanne gu heediza sooko melanne intena moksano delaiea.

hayssan tani be ashe dizay aaza gizayssa gidikko issi biiro giddon issi nay uttidi qoppishe komputereza nababishe qoppishe dizayssa tani xeellash days

Hayssanka tani beyizayssi aaze giikko bombay dizayssa beyays ha bombaza giddon yeedinne asati be7aype mecetishen dizayssa tani xeellades.

Hayssan tani beyashe dizaysi birata qoxidi deyiya asata beyashe dees hessafe guye baggara cilil omitay dizayssikka beettishe des baggati guyera eqqizi xeellishi dishin harati oothtishe dizayssi beettishe des.

Hayssan thaani be7ashe dizayssi bombbay nam7ay dooyeththin haaththay goggiidde diyaageenne nam7u asathi eqqidageethi beeththishe doosona; macciyaakka zokkon borssaa ba7a uththidaagee beeththishe des; heyssape guye baggaara muuzeenne hara miththathi cilil7othi diyaageethikka beeththishe doosona.

hayssan tani beyashe dizayssi asati bomba sintan kushe me'etishe dizayssanne hessape sinta baggara issi bitane silke oykqidi eqqidayssi beettishe des hessappe guye baggara harati hemettishe dizayssi bettishe doosona